Intsushi nga yakholile biyuyi bibili shilala khumukhono kumulayi ishindi khumukhono kumunyeletsi nga intsushi yino imiliyu naabi nga yabusane, iliyo khayushi khatwela Khali khukhwabukha khukari khwe biyuyi bino khakatile biyuyi bibili bino

Libaale lili limali ate likali lili shimi ni kameetsi kali kamangi khu nyaanza. Iliwo umuunu wetsile waninile khu libaale khuno wemile ukhwo wakwarire tsingubo tsimali walolele itaayi. Umuunu yuno walolelele khu nyaanza iliwo kameetsi kali khufura kali ukhwama eyi ni ifwo ni kekhupaka munulo.

Shifa shikulisa bibindu bikhali bitwela ta bili byekhulilana bibindu bino bili bikali naabi, ilimo kamawondo yabamo bilazi yabamo kachumba yabamo ni bitungulu yabamo kamaroofu yabamo kamaki yabamo tsinanasi yabamo

Umuunu ubele nga wekhaale akhuunu nga wekhaale syimi khunulo khwe inzu wakwarire tsingubo tsili tsimali wakwarire ni i'mask ili alimo ni tsi gaggles wabele nga wakonile. Iliyo itaayi baanu babandi babele nga bekhaale nga mutwela khubo wabele nga akwara i'saati iye kamakhono kamaleeyi ni shamwaalo shishimbi.

Kameetsi kali kamangi naabi kalange inyatsa kameesi kano ili shilo kumweesi kwabelenga kumulisa kwakakyusile i'colour kabelenga kalikhufanamo ing ka yellow, kameetsi kano hakari hawe iliyo libale oba lulwanda lulwaninakho mungaki khulwanda khuno iliyo shinyunyi shibelenga shimilekho shilage uri imbata.

Tsinzu tsibili i'tsili mu rangi imwaanga ni maali batsombekha a'ano nga indala babimbila bunyaasi ikindi kamabaati, tsinzu tsino tsakadewa naabi nga khundulo kimisaala kyesi bakyombekhela kibonekhaka tsakubukhaka

Inimilo nga inimilo eno yamiliya bulayi ili ni liloba limali, babyalamo bubala bwe kumucheeli buli muranji ye green nga nabwo bwamiliya ,munimilo yino ela nga itaayi ligulu lyabonekhele lili muranji ye blue

Khamuli kumiliyu naabi kumuli kuno kuli mu rangi iya yellow inzushi indwela ili imbofu nabi nga imiliyu yakwile khu kumuli kuno yawunilemo ku munwa kwayo I likho i khakakho khununamo butsamu, butsamu bwesi inzushi yamisa mubimuli nibwo bwesi i kholamo bu bushi.

Shikyewa shikali nabi nga shilimo bunyaasi bumiliyu ni kyimisaala kyimileyi, shikyewa shino shilimo busolo bukali nabi bwe mushisaali ubuwunile kyiminwa kyabwo asi khe bukhakakho ukhwaya mushikyewa shino, era nga.

Inzushi ingaali nga yakwile a'ano khushindu shishili murangi imwaanga, inzushi yino imiliyu nga ili murangi imaali ni ya yellow nga yabusaane biyuyi bikali, iliwo buyushi bulala ubunyukhile mubanga nga khabukhakakho khupaburukha

Kasolo khatwela khemushisaali khesi balanga ikhisi khimile khano mukyewa ikyewa yino ilimo bisaala bikali ni bunyaasi khalolele luwande lwotaayi khasolo khano khali ni buyika buleyi inga inyuma wakho iliyo kyimisaala kyimikali kyifanile kyisaali

Umusaani ubele nga i sati ili imwanga ni i kofila umusani uyu wekhale khundebe, ali khuba nga ali khusona tsingubo khushalani, ishalani wabele nga wa'ambilekho, khumukhono kwewe khulikho i sawa ni shi pangiri shili shimali.

Khabonelo khano khali khe linambo khalikho bi bindu bikhali bitwela ta, khalikho kamafumo khakakho inyanga khabakho ingoma, khabakho ni shi nywinywi shesi balanga bari created craine khabakho ni khasolo khesi balanga bari inysisi.